Jigeen la giss, solu solu choosan, mungi rabu malaani choosan, kanamam bi mung ko nyass, nyass yu chosan, nyass yu nyul. Si kaw bopam bi, mung fa tekk malaan , malaani choosan.

Bi gaarap la puur yaram buiyi mehti, nugfa bena neet purr wanee yaramambi ak garap bi lomuy def se yaramambi.

Njiii iiy haleh yuiiy jaanga laa gis, haleh yii njii ngi tok c togu, njii sol yereh yu nduroh, ak mouroh kaii bopa yu nduroh,

Bi tass katt hibarr, hibarr, kitt ti tass katt hibarlah buh emm bendah yuh honha si kowam teh nun faah nun faah bendah ayy goor ak jigeen si koow tass kaat hibarr bi.

Li guhh laah, kaw talli, bu emm nyarri motor yu rombanteh, ak talibu nyull ak aii kerr si kanamam.

Haleh bu goor bu taxah laah si bexrembeh tagal gai yaraam , bu keex sol tubai bu kataax ak dalaax

bi neek buug deef ay bidaax bidax yi galen bo faneka bott bu em bidex buruh ak goor bu tedax si boram

Bii jaarou la, jaarou nopah yu amm pehrr yu rafet ci kawam, e pehrr yu honha, yu njull ak pehrr yu wekh.